Oohi nadho woo odha pumbwa esiloshimpwiyu lya kehe esiku, odha pumbwa okukala dhili momeya ga yela nodha pumbwa woo okupewa iipalutha.

Momagumbo ogendji unene tuu ngoka gomondoolopa ohamu vulu kwaadhika uusipili, nomuusipili mbuka omuna omeya noshowo muna oohi dhoka dhina omalwaala. Oohi dhika ihadhi liwa ihe odhoku opaleka owala megumbo.

Okuninga okandama koohi nenge okandama komeya oshi li oshipu nayi noonkondo, oshoka ohashi vulu okuningwa kaantu koonyala ina ya longitha eshina lyasha, lyi ya pule iimaliwa.

Aanafalama oyendji oya mono ondunge dhiladhilo yokukala haya longitha uushina uuna taya elekanitha evi lyawo opo yavule okukunamo oombuto. Shika oshili oshiwanawa oshoka ohashi endelele.

Oku kuna oohi osho oshiima shanathangwa oshoka oohi ohadhi vala tadhi endelele. Otovulu owala oku kala watulamo uuhi uushona ihe konima yoomwedhi edhiya lyoka otali kala lyu udha oohi odhindji.

Oshasimana Manga inooninga oshikunino shoye wukale wa ninga omakonaakono oshoka iimeno nenge iiyimati yimwe oyina omavi ngoka hayi vulu oku opalela.

Oondhila odhiikololela momiti ngele tashiya puuhupilo, ohadhi longitha omiti ndhika uuna dha pumbwa omuzile, ohadhi longitha woo omiti ngele tadhi tungu ko uuhandhila wadho.

Oondhila nadho odhi li wo pamaludhi. Opu na oondhila ndhoka hadhi tuka. Ohadhi vulu okukala ethimbo ele mombanda, po pu na oondhila ndhoka ihaadhi vulu naanaa okukala ethimbo ele mombanda ihe ohadhi tuka. Opu wo ndhoka ihaadhi tuka, tadhi matuka ashike nenge tadhi ngoongola.

Olundji aanafalama mboka taamunu oohi ohaakala yena oondombe dhayoloka, nomukalo nguka ohasheeta uuna oohi dho mondombe yimwe odhakwatwa komikithi pukale puna ondombe ndjoka yina oohi kaadhina omikithi .

MoNamibia omu na ehala haku tiwa Etosha, ehala ndyoka lyeedhilila iinamwenyo yomokuti oyindji. Ehala ndyoka oha li hili aatalelipo okuza kiilongo ya yooloka.

Opu na aanangeshefa mboka aashona mbono haya kambadhala okukuna oombuto, taye dhi kunu muufagafaga opo oombuto ndhika ngele dha koko ya vule ye dhi landitha kaanaafalama aanene.

Epangelo olye etapo omukalo nguka omwanawa ngele tashi ya kaanaskola opo aaskola ayehe ya kale ha zala ondalaha, momukalo nguka aanona mboka ha vulu okukala ya za momagumbo ge na sha iha vulu okukala ya zala iikutu yondilo muyakwawo mboka yaana sha.

Mongaashingeyi aanafaalama mboka aanene oya etapo omukalo dhilaadhilo ngoka haya vulu okumeneka iikunonwa yayo momashina . Iikunomwa mbika ohayi silwa oshimpwiyu manga tayikoko sigo oketewo.

Aanafaalama ohaya longitha omukalo ngoka omupe ngono taya vulu okukala ya tekelitha iimeno yawo. Iimeno ohayi vulu okutekelwa nominino no ihashi pumbwa naanaa aantu oyendji ya vule okutekela iimeno oyindji oshoka ominino ndhoka odhili dha tulwa kumwe komunino ngoka omunene.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yivule oku koka, ihe hayi meno ayihe ya pumbwa oonte dhetango ondhindji, nkene aana faalama ohaya tulako oonete opo oonte ndhetango ndhoka tandhoka tandhi thiki kiimeno ndhikale ndha ngambekwa.

Miinamwenyo mbyoka yomokuti omuna woo inamwenyo wo oosino ,oosino mo Namibia odha simana nodha thaanekwa wo koshimaliwa shoka sha Namibia.

Opu na aantu mboka aanongo mboka haya nduluka po iinima ya yooloka opo ya vule okwiimonena iisimpo ngele ya landitha iinima mbyoka. Aantu mbaka ohaya vulu okunduluka po iipundi oshowo iitafula.

Uuna oondjuhwa tadhi pewa iipalutha inadhi pumbwa okupewa pevi oshoka pevi oha pu kala pu na oombahiteli odhindji nuuna oondjuhwa dha kwatwa koombahiteli ohadhi vulu okusa.

Omiti odha simana oshoka momakota gwomiti omo aanongo haya vulu okuhonga iinima ya yolokathana ngaashi uutafula, iipundi, oombete, oosikopa nosho tuu.

Efundja ngele lye ya ohali etelele woo oohi. Oshigwana ohashi kunkililwa shi tege omeya gafe taga pwinepo opo shi vule okukakwata oohi, oshoka aantu oyendji oya sa omeya taa kambadhala okukwata oohi.

Oshasimana opo ngele omuntu tope oondjuhwa dhilye wudhi pele moshikwatelwa oshoka ngele otadhi pewelwa pevi ohadhi kwatwa koombahiteli dho ihadhi vulu we oku kala dhavala nawa.

Oshasimana uuna omeya ngoka hagakala oohi taga opalekwa, nomukalo ngoka oohi hadhi koko dhili muundjolowele, dhili momeya ga yela nohadhi kala wo dhili kokule noku kwatwa koombahiteli .

Aanafalama ohaya vulu okukala ya pumbwa okushendja omeya uuna taya munu oohi ano oondombe dhomeya odha pumbwa okukala tadhi shendjwa opo omeya ga kale geli muundjolowele goga kale woo ngayela .

Iimeno oya pumbwa omeya, opo yi vule okukoka. Ihe ngele omeya ngoka oga ningi ogendji iimeno ohayi henwa noyindji ohayi vulu wo nokusa.

Omiti oshasimana ngele tashi ya kiinamwenyo mbyoka yomokuti. Oondhila ohadhi tungu uuhandhila wadho komiti no hadhi vulu okulongitha omafo gomiti okutunga uuhandhila wadho.

Omiti nadho odha simana ngele tashiya kiinamwenyo yomokuti. oondhila ohadhi tungu iihandhila yawo komiti yowo natango ohadhi gondjo momiti moka . Ohadhi vulu wo natango oku tunga uuhadhila dhavaalele muuhadhila wawo mboka.

Oonyanga oontiligane odha simana ngele tashi ya pamalutu getu. Oonyanga ndhika ohadhi kondopeke aakwaita yolutu opo ya vule okukondja nomikithi dhi ili nodhi ili.

Omamanya ngoka geli momakuti noshowo momawalangandjo ogeli wo onga oho omalukalwa giinamwenyo ndyoka yomomakuti nayimwe wo ndyoka yomiiheke. Iinamwenyo ndyoka ohayi vulu oku kala yaholama momamanya moka pethimbo lyuutalala yaahase uutalala.

Oodhila ohadhi longitha omwiidhi nenge omafo gomiiti okutunga iihadhila yadho. Iihadhila mbika omo moka hadhi vulu okuvalela mo omayi nokuputudhila mo uudhilona (uunimona)wadho.

Okuninga uunafaalama ohashi pumbwa okukala wu na ontseyo noshowo owino musho, oshoka ngele ku na sha nena oto ka hulila muunyengwi. Ohashi kala sha pumbiwa wu talele po oofaalama dhi li popepi nangoye e to tala nkene aantu haya ningi oofaalama dhawo.

Omahala ngoka haga tondoka omeya oga simana oshoka ogo ga kwatakanitha kumwe omilonga. Ano omahala ngaka ogo haga gandja omeya komilonga noshowo koondombe.

Uuna aantu ya hulitha omalutu gawo ohaga falwa komawendo hoka haku tiwa okehala lyaayimweneneni. Aantu oyendji momawendo ohaya tila mo oshoka oha ku tiwa omuna iiluli.

Aanafalama oyendji ohaya longitha oonete, tayedhi dhidhike kombanda yiimeno yawo oshoka iimeno haayihe yapumbwa oonte dhetango odhindji.

Epangelo lya Namibia uuna ethimbo ndoka lyomvula ya tameke, ohali kambadhala okugandja uumuti woku opaleka omeya. Oshoka omeya ngoka aantu haya nu ngele oga kaka otaga vulu okuy etela omukithi goCholera.

Opo aanafalama ya keelele omikithi ohaya ningi oondombe dha yooloka ndhoka hadhi muninwa oohi opo ngele okandombe kamwe okakwatwa kombahiteli nenge komukithi okakwawo ina ka kwatwa.

Monale aantu oyali haya pulula taya longitha iipululo mbyoka yokomake mbyono ya nanwa koonani nenge kuundoongi. Shika oshali hashi ningwa ethimbo lyongulonene opo iimuna kaayi se omutenya.

Omigongo dhimwe dhomomiti ndhoka hadhi imi iiyimati. Omigongo ohadhi imi oongongo ndhoka hadhi kolwa etadhizi omagongo ngoka gasimana pashiwambo odhina wo oongongo dhoka hadhi tendwa.

Momeya ohamu adhika iinamwenyo oyindji. Yimwe oyo mbyono hayi li aantu yo yimwe oyo mbyono yi na uukuume naantu. Iinamwenyo ongaashi, oongandu, omayoka nosho oohi.

Moshilongo omuna omahala gamwe ngono haga vulu oku kala gakwata omeya ethimbo ele, ano omahala ngono ihaa ga pwine ngaashi oondama, oondombe oshowo iishana.

Omamanya oga simana ngele tashiya kiinamwenyo mbyoka yomokuti oshoka iinamwenyo mbyoka oko hayi valele konima yomamanya hoka. Oko woo hayi holama pethimbo lyuutalala nenge lyomvula.

Omahala ogendji ngoka haga hili aataleli opwa tungwa omagumbo nelalakano opo uuna aataleli ta yeya okutalela po oshilongo otaya vulu okukala yena omalukalwa mpoka taya vulu okulala.

Opu na omikalo odhindji, ndhoka aantu haya longitha opo ya kwate mo oohi momeya. Ohaya vu okulongitha uundjolo, ohaya vu okulongitha omandolo osho woo oonete.

Oondundu odhili wo oonzo dhiiyemo kiilongo oyindji, oshoka ohadhi hili aataleli. Aantu ohaya zi kiilongo yi ili noyi ili taya katalelapo iilongo mbyoka yina oondundu nelalakano ya vule okukalonda koondundu hoka.

Omahala moNamibia oga pumba naantu oyendji oyi iyadha taya tungu omagumbo gawo momamanya. Momukalo nguka itaya vulu okuninga omapya oshoka iilya nenge iimeno yimwe ihayi vulu okumena momamanya.

Uuna aantu tayeyapo niikunino, evi ndyoka ohali kala lya pumbwa okulongekidhwa, ano evi ohali kala lyapumbwa okutulwa mumwe nuuhoho, nohali vulu wo natango okukala lya pumbwa okukala lya yelekanithwa. Nomukalo nguka, aantu okukala taya longitha omatemo, nenge taya longitha uushina mboka woku yelekanitha evi.

Iimeno yimwe uuna ya dhengwa koonte dhetango dha fa odhindji, ohayi vulu okukanitha oonkondo nohayi vulu okusa, onkene ohayi pumbwa okutulwa monete, opo yaa he dhengwe koonte dhetango odhindji.

Eteyo ohali kala ewanawa uuna omuntu a longa nuudhiginini. Momapya ohamu zi iinima oyindji ngaashi oofukwa, oombundufukwa, omakunde, iilyaalyaaka nayilwe.

Uuna omvula ya loko oyindji nenge aantu ya tekele iimeno nomeya ogendji iimeno mbika ohayi vulu okusa. Shika ohashi etwa komeya ogendji ngoka haga hena oshimeno etashi geetele shi vule okusa.

Muuyuni omuna oonganga ndhoka hadhi longitha iigwanga ngele taya panga aantu. Oonganga ndhika ohadhi koneke kutya iigwanga mbyoka yali mokuti otayi vulu oku kala yasa mo, nomukalo nguka oonganga ohadhi vulu okukuna iigwanga yadho dho dhene.

MOshiwambo ondjuhwa oya simanekwa ondjuhwa oya talika ko onga oyo hayi vulu okudhipagelwa omuyenda uuna e ya okutalela po nenge uuna e na ngaa shoka eendela.

Aantu oya pumbwa okulongitha oonete opo ya keelele oomwe . Uuna omuntu alika komwe ndjoka okiintu ohavulu okumona malaria ,omukithi ngoka guli gwanika oshiponga.

Opena omiti nenge iigwanga mbyoka yopaushitwe mbyono hayi vulu okupanga omikithi dhi ili nodhi ili. Omuti ngoka haku tiwa nenge oshimeno shoka haku tiwa onyala yefuma, ohashi vulu okupanga omikithi dhi ili nosha talika ko kutya ohashi vulu oku eta elago.

Monena oondjuhwa ohadhi munwa owala dhili koshikuku. Momukalo nguka oondjuhwa odha keelelwa komikithi odhindji nodha keelelwa kuutalala nokiinima oyindji iiwinayi.

Opuna omikalo odhindji ndhono aantu haya longitha uuna taya kwata/ yuula oohi momeya . Ohaya vulu oku longitha uundjolo, ohaya vulu oku longitha oonete yo ohaya vulu wo oku longitha ooshongo.

Opuna iikulya mbyoka yasimanekwa unene pashiwambo, niikulya mbika oya talika ko yi na elago omwakwatelwa nee oshimbombo shomahangu, ondjuhwa oshowo omboga.

Uuna omvula yaloko, olyo ethimbo ndyoka aantu haavulu okutha omatemo yakapatele nenge yaka kune iilikolomwa ya wo. Ethimbo ndika aantu ohaakunu iikunomwa ngaashi omapungu, iilyalyaka, iilya nosho woo omakunde.

Omambakumbaku oga yoolokathana. Opu na ngoka gokupulula na oha ga vulu okupulula poluma mpo pu na evi inaali longwa nale. Opu na ngoka ha ga pulula uuna evi lya longwa nale. Opu na woo ngoka haga pulula momamanya.

Aanafalama mboka taya munu oohi, oye na okusila oshipwiyu uundama wayo. Uundama woohi owa pumbwa okukala wayela oshoka oohi odha pumbwa kukala dhili muundjolowele opo dhikoke nawa.

MoNamibia omuna ehala ndyoka haku tiwa Etosha ,ehala ndyoka hali hili aataleli. Mehala muka ohamu adhika iinamwenyo yomokuti ya yooloka niinamwenyo mbika oyo ihe aataleli hayeya okutala.

Olundji oondundu odhindji ohadhi kala tadhi adhika mpoka puna omamanya no koondundu huka osha ninga olyo egameno lyiinamwenyo mbyoka hayi kala mokuti.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya palutha wo oohi ndhoka opo dhi vule okukoka dhili muundjolowele dhi vule wo okulandithwa uuna dha koka.

Monena uunafalama owa ningwa upu. Aanafalama otaya vulu oku ninga iikunino yawo nande oli kale ethimbo lyokwenye ano ethimbo ndjoka omvula itayi loko oshoka otaya vulu oku longitha oopomba oku tekela iimeno yawo.

MoNamibia aanafalama oyali ya fulu omithima noshowo oondama ndhoka tadhi vulu oku kala dha pungula omeya, opo uuna omvula ya mwena po oku loka iinamwenyo otayi vulu oku kala tayi nu moondama nomomithima moka.

Aanangeshefa mboka yena iikuku yoondjuhwa uuna oondjuhwa dha tendula uuyuhwena ohawu ikalekelwa etawu kala wa tulwa pehala mpoka puupyu tawu vulu okukala itaawu si uutalala wo natango otawu silwa oshimpwiyu.

Ehumokomeho olye etelela iinima oyindji. Monena iilonga oyindji konyala ohayi longwa po nomashina. Ano aantu oyendji oya kanitha iilonga molwaashoka iilonga mbyoka kwali haya longo otayi longwa po komashina.

Miinamwenyo yomokuti omwakwatelwa wo iinamwenyo mbyono hakutiwa ongolo. Oongolo odhi na oludhi lwuundoongi kakele oongolo odhi na omalwaala omaluudhe oshowo omatokele.

Una aantu taya longitha oonete oku kwata oohi onete oyina okukala yina oombululu opo oohi ndhiya oonshona inadhi gwana okuliwa dhi vule oku shuna momeya dho dhiki ndjipale.

Uuna omvula ya loka nawa omwiidhi nago ohagu kala gwa nyanyukwa nohagu mene nawa. Omukalo nguka iimuna nayo otayi vulu okukala yoondoka oshoka opena iipalutha ya gwana.

Efundja ewanawa lyo ewinayi, ohali etelele osheelelwa ano ohali etelele oohi. Ohali etelele woo natango iilikama ngaashi oongandu oshowo omayoka.

Mokashana ohamu adhika iinamwenyo ya yooloka mono mwa kwatelwa oshinamwenyo shoka haku ti onduli onduli oyina othingo onde opo yi vule okulaalela omafo.

Monena aanafaalama otaya vulu okuninga iikunino yawo nando oshikale ethimbo ndyoka lyOkwenye. Ohaya longitha uumunino mboka wa kogekwa komunino omunene gopomba. Uumunino mboka owo hawu tekele iimeno.

Opuna omahala ngoka goma iinyanyudho, omahala ngoka taga hili aantu. Omahala ngoka ohaga vulu wo okulongithwa kaataleli uuna tayeya okutalela po oshilongo.

Ethimbo lyaAguste olyo ethimbo ndyoka lyomutenya gwetu gwe tukotsa. Omutenya nguka ohagu fike iimeno oyindji nayilwe ohayi kala yina omafo omashunga omanga yimwe tayi si po lela.

Oshilongwa shoka shuunamapya nuunimuna moosikola ohashi longo aanona nkene aantu haya toto po oofaalama nankene wo oofaalama hadhi silwa oshimpwiyu.

Omahala ngoka gokuninga oofaalama monena ogapumba oshoka evi olyaninga ondilo. Onkene ehumokomeho olye etelela uuwanawa owundji shoka monena aantu taya vulu okulonga iinima mbyoka yina okulongwa moofaalama taya longitha omashina.

Oondama ndhoka hadhi muninwa oohi odha pumbiwa opo dhi kale dha yela. Nomukalo nguka oohi otadhi vulu okukoka dhi li muundjolowele, dho wo natango otadhi indjipala tadhi endelele.

Aanafaalama mboka haya munu oohi oyena oondombe odhindji opo ya vule oku tula mo oohi dha yoolokathana. Moondombe muka uuna eyuulo lyoshilongo tali ya ihadhi yuulwa mo esiku limwe.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi vule oku koka ihe iimeno haayihe ya pumbwa oonte dhetango odhindji. Yimwe oya pumbwa owala oonte dhetango ooshona, oshoka ngele odha ningi odhindji otayi vulu okusa.

Mokashana nenge ndi tye omo mehala moka mwe edhililwa iinamwenyo. Iinamwenyo mbika oyi li mo wo hayi silwa oshimpwiyu, opo yi vule okukala yi na omwenyo yi vule wo natango oku adhika komapipi tage ya.

Uuwanawa wa mbakumbaku woku pulula. Mbakumbaku woku pulula okuna uuwanawa owundji, oshoka oha endelele, nethimbo ndika epya otali vulu okupwako mbala okupulula noku kunwa wo mbala.

Omboga yopashinanena nayo oya pumbiwa momalutu getu, noyi na uuwanawa owindji. Omboga ndjoka oyi na ovitamine K, ndjoka yi li yapumbiwa momasipa getu.

Oondhila odho mokuti ihe odha gamenwa wo keshito. Oondhila odha shitwa dhina omalwenya ngoka haye ga gamene pethimbo lyomvula, nopethimbo wo lyuutalala, dhaase kuutalala nokomvula.

Aantu oyendji monena kayena iilonga oshoka ehumokomeho olyeetelela iinima oyindji. Iilonga oyindji mbyono yali yina okukala tayi longwa kaantu komake monena ohayi vulu okukala tayi longwa po komashina.

Momagumbo ogendji gopashiwambo omu na iikunino mbyono yimwe ya kunwa konima yomagumbo nayimwe oya kunwa momagumbo. Momukalo nguka aantu otaya vulu okulonga iikulya yawo yoyene.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti nayo ohayi pumbwa ne esiloshipwiyu oshoka oku na omikithi dhoka hadhi vulu okukwata iinamwenyo mbyoka.

Mongaashingeyi aantu oyendji oya kanitha omayilonga gawo oshoka ngele tashiya puunafalama iilonga oyindji ohayi longwapo komashina mbyoka kwali yuna okulongwapo kaantu komake.

Aanafaalama mboka haya longitha omashina ngele tashiya oukumena nenge pokukokeka iimeno yawo ohaya vulu okukala ya tula mo uulamba opo uulamba mbuka wu longe onga owo oonte dhetango.

Omahala ogendji ngoka gomainyanyudho oge na wo uundama mboka woku yoga. Uundama wokuyoga owa simana oshoka omeya ohaga kwathele opo omadhiladhilo gomuntu ga kale ge li pehala.

Uuwinayi wambakumbaku gwokupulula, uuna mbakumbaku gwokupulula tapulula ohe etele epya li kale lyalonda kombinga oshoka kehala hoka haziilile ohaku kala kwagwa wo hoka uuka ohaku kala kwa londa.

Aanafalama mboka haya munu oohi, oyena edhiladhilo lyokukala yatopola uundama woohi. Momukalo nguka, oohi odhagamwenwa oshoka, hawundama awuhe tawuvulu oku kwatwa kombakiteli pethimbo limwe.

Moondama ndhoka dhokuyoga ohamu tulwa omeya esiku kehe nomeya ngaka ohaga vuluwo natango oku shendjwa ,oshoka oondama ndhika odhili dheeta uuyogoki kadhi hole nande ekako.

Iinamwenyo mbyoka yomokuti ohayi pumbwa woo natango okusilwa oshimpwiyu. Ohayi pumbwa okupewa omiti opo yi ikaleke kokule nomikithi nenge noombahiteli oshoka oya pumbwa okukala yi na omwenyo yi vule oku hila aataleli

Oondoolopa noshowo iilando nayo ohayi vulu woo okunana aatalelipo okuza kiilongo yiilile . Aantu ohayeya oku talelapo woo iilando.

Aanafaalama ohaya tumu wo natango iilikolomwa yawo koositola hoka oonene noshonwo kondje yiilongo, ihe iilikolomwa mbika ohayi pumbwa oku pakelwa nawa opo yi vule okuthika hoka yu uka.

Aanafalama mboka haya longitha ominino okutekela iimeno yawo .Ohaya kunu iimeno yawo momikweyo. Nomukalo nguka kehe oshimeno ohashi vulu okukala sha mona omeya .

Uuna aantu taya li oohi, osha simana oshoka oohi odhina oproteina ndjoka yapumbiwa momalutu getu no ohayi tukwathele tu koke, oohi odha talikako dha simana oshoka kadhina omagadhi ogendji.

Okumuna oohi okuli okupu ashike oohi ohadhi pumbwa okupewa iipalutha nohadhi pumbwa okukala dhili momeya ngoka ga yela opo dhi vule okukoka dhi li muundjolowele.

Aanafaalama ohaa kunu iikunomwa yawo momikweyo, nelalakano opo ya vule okutekela iimeno yawo nuupu. Ohaya longitha ominino ngele taa tekele iimeno yawo.

Aamuni yoohi oye na po wo omukalo ngoka uuna taya muna oohi haya munu oohi yedhi tula muundombe, ihe odhi li moonete nomukalo nguka uuna ya hala oohi dhawo onete ndjoka oyo owala hayi kuthwa mo.

MoNamibia omuna omaludhi giiyenditho ya yoolokathana. Iiyenditho mbika oyo hayi longithwa kaantu uuna taya zi pehala limwe yuuka pehala ekwawo noya simana oshoka ohayi endelele nohayi vulu okukala ya thika mbala.

Opuna iimeno oyindji mbyoka ihaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Miimeno muka omwa kwatelwa omatama, omboga ndjoka yopashinanena nosho tuu.

Ombuga olyo ehala ndyoka lya kukuta na iha li mono naana omvula oyindji olyi na oondundu, omamanya niimeno nenge omiti omishona, oshoka hamiti odhindji hadhi vulu okumena mevi ekukutu.

Osha simana opo aantu mboka taya munu oohi ya kale wo haya pe oohi iipalutha, oshoka uuna tadhi pewa iipalutha ohadhi kokelele.

Oshasimana opo aanafaalama mboka ha ya munu oohi, ya kale ha ya opaleke omeya ngoka ha ga kala oohi, oshoka uuna omeya gena oombakiteli nena oohi ota dhi si.

Iinamwenyo mbyoka yi li kokashana, oya gamenwa nelalakano opo yaa ha yahwe kaantu mboka yaa hena omikanda dho ku yi yaha. Iinamwenyo mbika oya gamenwa woo opo yimonike koohembundangele mboka opo ta ye ya.

Onduli oyo oshinamwenyo shomokuti, no ha shi adhika momahala ngaashi miiheke. Onduli oyina othingo onde, ya ningila oku laalela ominkono oshoka oha yi li ominkono.

Aantu ohaya longitha omatemo oshowo iihupulo ngele taya yelekanitha evi. Ohaya longitha wo iihupulo mbyoka yomafoloko naambyoka yomasindo opo ya vule okuyelekanitha nokutula mumwe evi nuuhoho.

Moosikola omuna oshilongwa shoka shuunamapya nuuniimuna. Elalakano lyoshilongwa shika o shi longe uunona nkene shi li sha simana oku etapo oofalalama

Epangelo lyaNamibia oha li gandja wo omambakumbaku kaantu ya vule okupulula momikunda. Omambakumbaku ngaka ohaga kala omapu okulongithwa oshoka oge na ombiliha ge vule omambakumbaku go paumwene.

Aanafalama mboka haya munu oohi ohaya kambadhala opo ya kale ya topola uundombe wawo womeya nomukalo nguka omikithi odhindji otadhi yandwa.

Omabanana nago ohaga vulu okuningilwa oshikunino shago. Opuna omutoto lombo tagu ti, uuna pehala pwakunwa omabanana omvula ihayi loko nawa.

Kakele kiitafula nokiipundi aantu mboka haya hongo iinima momiti ohaya vuluwo okuhongamo omasindo ,omafoloko noshowo omatemba iinima yimwe mbyoka ombi hayi longithwa momalugo.

Pomahala ngoka ga tungwapo gomayinyanyudho aakwashigwana nenge aantu ohaya vulu okulongitha omahala ngaka uuna ye na uututhi wawo ohaya vulu ya kale ye na iituthi ongele oyoohango nenge yomavalo yo taya yi yaka dhanene iitudhi yawo komahala ngoka gomayinyanyudho.

Pethimbo lyokwenye oshilongo ohashi kala shakukuta. Omiti ohadhi tameke tadhi yagumuka omafo oshowo natango mombanda ihamu kala iikogo oyindji.

Omboga ndjoka yopashinanena ihayi kunwa naana mevi ndyoka lya nika ehekevi. Oyi hole hayi kunwa mevi ndyoka lya nika uuloya.

Ontsezi oyo mwene goshigunda naasamane oyendji ohaya tumbu oontsenzi. Oongombe ndhoka odho dha simanekwa ngele tashiya moshigunda.

Opu na omikalo odhindji dhoka aantu haya longitha ngele taya kwata oohi okuza momeya. Omikalo dhika odha kwatelamo okulongitha uundjolo, okulongitha oonete noshowo okulongitha omandolo.

Eshito olyo ekumithi okuna omamanya gamwe ngoka ga mena okuza mevi nomammanya ngoka ogendji oga mena moomvula dhoka dhonale.

Iimeno ngaashi omboga ndjoka yopashinanena ohayi vulu okusa ngele ya mono omutenya ogundji. Ano aanafaalama oha ya tulako ihe ndunoboonete opo iimeno yaa mone oonte dhetango odhindji.

Opena iinamwenyo oyindji mbyono yi hole momeya nayilwe ohayi vulu owala okukala ya gandjela oluvalo nomomeya. Miinamwenyo mbika omwa kwatelwa oondjambameya ndhoka hadhi adhika momeya.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yikoke, ihe opena omaludhi gamwe giimeno ngoka inaaga pumbwa oonte dhetango odhindji nuuna oonte dhetango dhaningi odhindji iimeno mbyoka oyayi vulu okusa.

Aanafaalama yalwe ohaya vulu oku muna oondjuhwa, ihe oyena owala elalakano limwe, ndono lyoku mona mo omayi moondjuhwa. Omayi ngaka ohaye ga landitha, yo taya vulu oku imonena mo iiyemo.

Oondjuhwa odha simana oshoka ohadhi gandja onyama kaantu . Ohadhi gandja woo natango omayi kaantu . Aantu ohaya longitha woo omafufu yoondjuhwa ngele taya ningi iikuusinga.

Aantu oye hole iinima yo opala. Momagumbo ogendji gomondoolopa oho vulu okuadha mo okasipili hoka haka kala ke na oohi. Oohi ndhoka ihadhi liwa, ihe elalakano lyadho okukala owala dho opaleka megumbo.

Omamanya ogendji oga thaanekwa iinima mbyoka tayi vulu oku dhimbulukitha aantu nkene oshilongo shali petameko. Iinima mbyoka oyindji oyo yethimbo sho oshilongo shali tashi kolonyekwa.

Omamanya ogendji moshilongo oga thaanekwa iinima yi ili noyi ili, nomukalo nguka omamanya ngoka ogo geli haga gandja ondjokonona kooohembundangele. Ano aantu ohayayi nootuula okuza koosikola, ya talelepo omamanya ngoka taga vulu okugandja ondjokonona kooohembundangele.

Uuna omvula ya loko monale aantu oya li haya kutha iipululo opo ya vule okupulula, ya kune oombuto dhawo momapya gawo. Iipululo mbika okwa li hayi nanwa kuundongi oshowo oongombe.

Ethimbo lyomvula olyo ewanawa kamana. Uuna omvula ya loko niimeno yomomeya ohayi koko wo. Momeya ohamu vulu oku adhika omavo ngoka wo haga liwa.

Mefuta omuna wo natango omahala ngoka ga tungwa mo, ngono antu haya vulu okweenda mugo, opo ya vule okutala nawa efuta. Nohashi kala oshiwanawa uuna aantu yeli pomahala ngoka , oshoka omawanawa notaga hili aatalelipo.

Aanafaalama mboka aanene ohaya longitha monena omashina ngoka haga vulu okukala gakunwa nokusila oshimpwiyu iimeno . Shika ohashi endelele nohashi pula owala aantu aashona yalonge moofaalama ndhoka.

Momahala ngoka ngaashi moombelewa, ano momahala ngoka aaniilonga haya vulu okuuhala esiku kehe iipundi yawo oya tulwa omatalashe kiikuutumbitho. Ohashi kwathele opo aantu yaha vuulwe omutumba miilonga.

Kakele komeya, iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi vule okukoka. Oonte dhetango odho hadhi kwathele iimeno yi kale iizizi nawa, no yi vule okutulako.

Molwa ehumokomeho oofaalama odhindji ndhoka oonene ohadhi longo iikunino yadho tadhi longitha omashina. Iikunino mbyoka ohayi silwa oshimpwiyu komashina sigo opo mpoka tayi kahulula.

Mombuga ohamu adhika iinima iishona lela. Ohamu adhika omwiidhi noshowo omiti dhimwe ndhoka hadhi vulu okumena mehala mwa kukuta.

Omeya ogo oshinima shopaunshitwe shoka hashi vulu oku kala sha pimba. Omeya oga pumbwa wo natango oku kwatwa nawa, oshoka uuna omvula iinayi loka, nena aantu otaya si enota.

Manga aantu ina ya ninga oofalama dhawo nenge manga ina ya tula oombuto dhawo mevi, evi oha li pumbwa okukala lya yelekanithwa ohaya vulu okulongitha omatemo ya yelekanithe evi nenge omashina wo ngoka gopashinanena taga longwapo monena.

Opena aatengeneki yonkalo yombepo, mboka haya tseyithile oshigwana uuna efuta lyapi ndjala, nomukalo nguka oshigwana ohashi londodhwa shaaye kefuta uuna lyapi ndjala oshoka otaavulu okukanithilako oomwenyo dhawo.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi koke ashike opuna iimeno yimwe mbyoka inaayi pumbwa oonte dhetango odhindji. Aanafaalama ohaya longitha oonete opo ya vule okukeelela uuwindji woonte dhetango.

Oondjamba odho iinamwenyo yomokuti ohadhi adhika woo miishana nomiiheke, ohadhi nu omeya ogendji dhi vule iinamwenyo ayihe kombanda yevi.

Aantu oyendji ohaya munu oohi nelalakano lyokuninga ongeshefa. Oohi ohadhi vulu okulandithwa oontalala, dhakukutikwa nenge woo dha telekwa.

Monena aanafalama oyendji otaya vulu okuninga oofalama dhawo nenge opokwenye oshoka oye na uupomba mboka hawu vulu okutekela iimeno uuna kaapuna omvula.

Molwa ehumo komeho aantu oyendji ka yena omayilonga oshoka iilonga mbyoka yi na oku kala ya longwa po kaantu koonyala monena otayi longwa po komashina, niimeno ohayi vulu oku kala tayi tekelwa komashina shoka shali shina oku kala tashi longwa po kaantu.

Mokulanditha oohi aantu oyendji ohaya vulu oku imonena mo iiyemo, niiyemo mbika oyo hayi longithwa opo aantu ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku.

Momagumbo ogendji gAawambo, ohamu adhika wo iikwamawawa mbyoka hayi ithanwa oombaka. Oombaka odha simanekwa paShiwambo oshoka, ohadhi vulu okuvala omayi ogendji.

Opuna oondundu ndhoka hadhi adhika handiya yuushimba wa Namibia. Oondundu ndhika odhasimana oshoka ohadhi hili aataleli okuza kiilongo yi ili noyi ili.

Oohi odha pumbwa woo oku pewa iipalutha opo dhi vule okukoka dhina omalutu geli muundjolowele. Iipalutha ohayi kwathele woo oohi opo dhi vule okwiindjipala tadhi endelele.

Iinamwenyo yomokuti nayo oyapumbwa wo esilo shimpwiyu. Opo yivule okula nomwenyo omule yivule okwaadhikwa komapipi ngoka tageya, wo omapipi tageya gavule okutseya ondjokonona yoshilongo.

Omahala gamwe ngoka haga hili aatalelipo kagena omahala gokulala, onkene aatalelipo uuna taye ya okutalela po omahala ngoka oha ye ya nuutenda wawo wokulala.

Oondjuhwa odhili woo hadhi inyangele kudhodhene, hadhi vulu dhikakonge omapuka gadho, ihe kashili esimano lyasha oshoka mo kwiinyangela mudhodhene ngeyika oha dhi vulu oku mona oombahiteli ndhoka tadhivulu oku yikwata

Kooha nenge komukulo gwefuta, ohaku adhika wo oodhila odhindji, dhoka dhili hadhiya dhi ipaluthe niinima mbyoka tayi ekelwahi kefuta.

Ngele efundja lyeya aantu oyendji ohaya ipandula oshoka ohalyi etelele osheendja, ihe efundja ewinayi wo oshoka ohali etelele iinima oyindji mbyoka hayi vulu okulyana ngaashi omayoka.

Aantu ohaya longitha omwamwitho okumwa oomwiidhi. Omwiidhi ohagu muwa opo aantu yamvule okukatunga oondunda dhawo nenge okugu tsilika ethimbo lyondjala iimuna yikale yina shoka tayili

Momakuti omu na wo omahala ngoka ga tungwa po haga lala aantu mbono haya gamene iiyamakuti nenge haga lala aantu mboka haye ya okutalela po. Omahala ngaka oga tungwa ga londa nelalakano aantu ya kale kokule nomayoka ngoka haga li aantu.

Pashiwambo aantu oya simaneka okumuna oondjuhwa onga iitekulwa yomomagumbo. Oondjuhwa ohadhi gandja iiyelelwa nodha simanekwa kutya ondjuhwa oyo hayi telekelwa omuyenda.

Oongombe nadho odha pumbwa wo esiloshimpwiyu, oshoka ohadhi vulu okukwatwa komikithi tadhi vulu okusa, onkene oongombe nadho ohadhi wendwa wo oowenda ndhoka hadhi dhi keelele komikithi.

Ondjamba oya konekiwa kutya osho oshinamwenyo shimwe shoka sha kotoka, oshoka ondjamba ihayi vulu okudhimbwa pehala mpoka yali yanwine omeya, kutya nee opukale pwapita oomvula ngapi.

Oshilongo oshi na wo iigwanga oshowo omiti dha yooloka. Opu na omiti ndhono hadhi mene dha dhiingoloka, po opu na iigwanga yimwe mbyoka hayi mene yi ikwata kumwe.

Oohi ohadhi pumbwa okukala pehala pwayela, oshoka uuna dhi li pehala pwanyata ohadhi vulu okukwatwa kombahiteli etadhi si.

Uuna aantu taya munu oohi , oshasimana okandama koohi nenge okandombe koohi kakale haka tungwa netungo , opo aantu yavule okwoopalekamo nuupu, uuna esiku lyokoopalekamo lyathiki.

Opuna omahala ngoka gatungwapo kokule noshigwana, nelalakano lyomahala ngaka olyomainyanyudho. Omahala ngaka ogeli kokule noshigwana opo aantu yiikelele komakudhilo ngoka haga vulu okuza moshigwana.

Aanangeshefa mboka aashona ohaya kambadhala oku etapo omadhilaadhilo goongeshefa dha yoolokathana ndhono tadhi vulu okuya etela iiyemo yo yavule oku landa oompumbwe dhawo

Aanafaalama oyendji ohaya meneke iiyimati nelalakano lyoku imonena iiyemo. Iiyimati mbika ohayi landithwa meni nenge kondje yoshilongo.

Omamanya oga simana, oshoka iinamwenyo oyindji yomokuti ngaashi uulimba niikwawo, oko hayi valele komamanya hoka. Omamanya ohaga gamene iinamwenyo mbika kuutalala.

Ethimbo ndyoka lyOkwenye, olyo ethimbo ndyoka lyetokopya. Mombanda ihamu monika naanaa iikogo oyindji noshowo omiti olyo ethimbo ndyoka omafo haga gu ko.

Eshito ekumithi. Olina wo omamanya ngoka gamwe ga londa koondundu, naangoka gamena okuza mevi . Omamanya ngaka ohaga longithwa kiiyamakuti mbyoka yakala melundu, oshoka omo hayi vulu okulala, yo omo wo natango hayi vulu okuvalela.

Iinamwenyo oyindji yomokuti ngaashi oondjima nuulimba, ohayi valele konima yomamanya, nomamanya ngaka oga simana oshoka ogo haga keelele uunimwena waa ha se kuutalala.

Pominkulo dhomilonga nenge pooha dhomafuta ohapu adhika oondhila dha ngundumana ndhoka dha hala oku ipalutha miinamwenyo mbyoka yasa, ano mbyono yu umbwa mo mefuta yili kooha dhefuta.

Aanafalama mboka haamunu oohi, ohaya kambadhala oku kala taashendje omeya ngoka haga piti oohi opo oohi dhikokele momeya muna uundjolowele.

Aanafaalama mboka haya longitha ominino okutekela iimeno yawo ohaya kambadhala ya kune iimeno yawo momukweyo, opo uuna omunino tagu ka tekela kehe oshimeno shi kale sha mona omeya.

Oondjuhwa nadho odhapumbwa esilo shimpwiyu lomondjila una ondjuhwa yatende omayi gawo ohayi vulu okukala yasikilila uuyuhwena wawo nomawawa opo waase kuutalala.

Aanafaalama ohaya pumbwa oku pakela iilikolomwa yawo, opo ya vule okuyi tuma koositola nenge ya vule okuyi tuma kondje yoshilongo. Iikolomwa mbika ohayi pumbwa oku pakelwa miipakete, nenge moshiima shili muundjolowele, moka itaayi vulu okwii londa nokuninga nayi.

Uuna aantu taa landitha uunete wokukwata oohi, osha simana onete yikale yi na oombululu, opo oohi dnhoka oonshona inaadhi adha okuliwa dhi vule okupita mo dhi shune momeya.

Miilongo ayihe konyala oyina omahala ngoka haga tondoka omeya nopomaha mpaka hapu tondoka omeya ihapu vulu oku dhikwa omagumbo oshoka opo omeya giigilila okutondoka nuuna omvula tayi kaloka omaambo ngoka otaga vulu oku kungululwa po komeya.

Uuwanawa wa mbakumbaku gokupulula mbakumbaku gokupulula omuwanawa oshoka oha endelele noha kwathele opo aanamapya ya longe omapya gawo methimbo efupi lela.

Moshilongo sha Namibia omuna aantu mbono haku tiwa aayelele. Yo aantu mbano oyo yotango moshilongo shoka sha Namibia. Aantu mbaka ihaya zala sha koma lutu gawo, ohayi ikumbike owala uupa.

Opuna oonyanga oontiligane ndhoka dha simana oshoka ohadhi panga omashikisha oshowo omikolo. Oonyanga ndhoka ohadhi vulu wo natango oku nkondopeka aakwiita yolutu.

Oondjila ndhoka hadhi tondoka omeya, odho oonzo dhomeya dhomilonga. Oondjila ndhoka ohadhi tondoka omeya tadhi ka tilahila komilonga dhi ili nodhi ili.

Omahala ogendji goondoolopa, omwa tungwa wo omahala ngono aanona taya vulu oku dhanena. Omahala ngoka oga tungwa gena iinima ya yooloka mbyono aanona taya vulu oku dhana.

Uuwinayi wa mbakumbaku goku pulula. Mbakumbaku goku pulula uuna ta pulula evi lyafa lya kukuta, oha ningi evi lyi kale lyaana oonkondo, oshoka ontsi ayihe yevi oha yiyi nombepo.

Uuwinayi wambakumbaku gokupulula. Mbakumbaku gokupulula okuna ondilo, opuna aantu yamwe mboka itaya vulu oku futa mbakumbaku ngoka.

Uuna omvula ya loko omilonga nomadhiya ohadhu udha etaga tameke oku tilahi shoka oshili hashi eta efundja. Omeya ngoka hagazi momilonga ohaga etelele iilikama ngaashi omayoka oshowo oongandu.

Opu na oshilongwa shoka shuunamapya nuuniimuna shono hashi longwa moosikola odhindji nelalakano opo aanona ya tseyithilwe nkene ye na okundulukapo oofaalama dhawo.

Oondjamba nadho ohadhi nana woo aataleli. Oondjamba odhina uukwatya wapumba. Ondjamba ohayi vulu okunwa omeya ogendji yivule iinamwenyo ayihe kombanda yevi woo ondjamba oyakotoka ihayi dhimbwa mpoka yanwine omeya kutya nee opukale pwapita oomvula ngapi.

Uuna aataleli ta yeya moshilongo ohaya kala wo yena ohokwe okukala yeya po mahala ngoka go mayinyanyutho ano omahala ngoka nango natango geli hanga hili aataleli.

Uuna efundja lyeya ohali etelele iinima oyindji. Ohali vulu oku kala lye etelela oohi nomomukalo nguka oshigwana ohashi etelwa osheelelwa nohashi vulu okulanditha oohi ndhoka shi vule okumona iisimpo.

Mefuta nenge komukulo dhefuta ohaku a dhika woo omamanya, gamwe nookuli oga teyagulwa po komakuthikuthi gefuta. Omamanya ngaka oodhila dhomomeya ohadhi vulu okulonda ko uuna dhuuvite omeya ga fa gatalala.

Mombuga ihamu adhika nana iimeno oyindji lela oshoka iimeno yimwe ihayi vulu okumena mevi ndyoka lyakukuta nayi noonkondo. Mombuga ihamu mono omvula yagwana.

Iimeno ayihe oya pumbwa omeya opo yi vule okukoka nuuna omvula inaayi loka nawa iimeno mbika aanafaalama ohaya kambadhala okukala ye yi tekela.

Aanafaalama mboka haya kokeke nokumeneka iimeno yawo nomashina, ohaya longitha uulamba opo uulamba mbuka wu kale tawu longo onga oonte dhetango nomomukalo nguka iimeno ohayi koko tayi endelele.

Omahala ogendji ngoka gomatalelepo opwa tungwa omagumbo opo una aantu taya zi kiilongo yiili noyili tayeya okutalela po otaya vulu okukala yena omalukalwa.

Opu na ondjuhwa ondumentu ndjono ha kutiwa oshikondombolo. Shikondombolo oha pendula aantu ongulonene oshoka ohiigi manga etango ina li pita, ashike shikondombolo iha igi ngele okwa sa ondjala ano ngele iha kuta.

Oondhila ohadhi longitha omiti miinima oyindji. Omiti ohadhi gamene oondhila ethimbo lyuutalala dhaahase kuutalala opo dhi vule okuhupa.

Iipundi osho wo iitaafula mbyoka hayi longithwa kaanasikola moosikola nayo oya hongwa momiti ano oya hongwa okuza momakota gomiti.

Ohashi kala sha simana ngele aantu mboka haya munu oohi taya tungu uundama wawo nekuma, shika ohashi kala oshipu opo omeya ogendji gaapwine mo ano gaye mevi.

Pomahala ogendji ngoka haga hili aataleli opuna woo oondunda ndhoka dhoku lala dha tungwa po nelalakano opo uuna aataleli ta yeya oku talelapo ya vule okukala yena mpoka taya vulu okulala.

Oohi odhapumbwa woo okupewa iipalutha opo dhivule okukoka, dhivule woo okukala dhili muundjolowele dho dhivule okukala dhiindjipala mbala ngaashi tashi vulika.

Iimeno ayihe oya pumbwa omeya opo yi vule okukoka. Omeya ngaka ohaga tilwa mevi nelalakano opo omidhi dhiimeno dhi vule oku kuthamo omeya ngaka okupitila mekota yo iimeno yi vule okukoka nawa.

Moshilongo omuna aanangeshefa mbono yena omatukutuku ngoka geli haga pewa aantu mboka taya zi kondje yiilongo nenge mboka yeli meni lyiilongo, uuna ya hala yaka talele po omahala gi ili nogi ili.

Opuna woo natango omikalo odhindji ndhoka aanafaalama haya longitha okukwata oohi momeya, nomikalo ndhika, omwa kwatelwa omukalo gokulongitha onete, moka uuna aanafaalama taya longitha yina okukala yina oombululu, opo uuna oohi oonshona dha yimo, dhi vule okuzamo dhishune momeya dho dhika indjipale.

Ohashi kala oshidhigu uuna aantu taye ya po niikunino, onkene opu na aanangeshefa mboka aashona mboka haya sile oshimpwiyu iimeno okuza petameko, opo ihe aanafaalama mba yena onyalo yokukuna ya lande iimeno mbyoka.

Iimeno oya pumbwa omeya opo yivule oku koka ,ihe Iimeno inayi pumbwa omeya ogendji oshoka ngele omeya oganingi ogendji iimeno ohayi henwa e tayisi.

Aanafaalama opena wo mboka haya munu iingulu, iingulu oyili hwepo oshoka ohayi li shaashoka kakele ike ihayi vulu nande okulya onyanga oshoka ngele oya li onyanga ohayi si mehendelelo.

Opuna omahala ngoka gena oodhalate, omahala ngoka gagamena iinamwenyo yomokuti. Omahala ngoka oga edhilila iinamwenyo oyindji mbyoka wo yili hayi hili aataleli po.

Eshito olya opala. Oto vulu oku adha po oondundu oshowo omamanya ngola ga za mevi. Omamanya oga tatuka kombepo nagamwe oga nika oshiponga oku kaliwa popepi nagwo oshoka oge li pokuteka.

Oomvula adhihe ndhoka dhapiti omvula oya kala kaayishi oyindji obene nomukaloo nguno aanafalama oye etapo edhiladhilo lyokuninga iikunino yawo nande omokwenye. Uumunini uushona ohawu tulwa komunino omunene etawu tulwa moondjila, opo wu kale tawu tekele iimeno.

Oohi Ope na omukalo ngoka aantu haya vulu okulanditha oohi, ohadhi vulu okulandithwa ngele dha kukuta nohadhi vulu okulandithwa uuna dha pakwapo. Ohadhi vulu wo natango okulandithwa oohi manga ooshona, opo aantu ya vule ya ka tsike momadhiya gawo.

Iimeno yimwe ngaashi, omatama, omboga yopashinanena, osho wo uunawam'ndesha kawuhole naana omutenya ogundji, ohawu si ngele oonte dhatango dhoka tadhi wu dhenge odhindji.

Nkene omithima hadhi fulwa. Omithima aantu ohaya tameke taya kutha mo omavi sigo ya adha komeya. Nuuna ya adha komeya ohaya vulu okukala ye etha omuthima, opo omeya ngoka ga talame. Omeya ngaka ohaga vulu okulongithwa uuna omvula inayi loka.

Omamanya ohaga gamene iinamwenyo yomokuti ngele tashi ya kuutalala, oombepo dhomapukupuku oshowo komvula.

Olundji pomahala mpoka gomayinyanyudho ohapu adhikwa wo uupundi, mpoka aantu taya vulu okukutumba. Oshowo omahala ngoka aantu taya vulu okutelekela po iikulya yawo, ya vule yiinyanyudhe.

Iimeno oya pumbwa oonte dhetango opo yi vule okukoka ihe opuna iimeno yimwe mbyoka inayi pumbwa oonte dhetango odhindji oshoka oonte dhetango odhindji ohadhi dhipaga.

Uuna omuntu tolongekidha oshikunino petamekolela owu na okwiipula shoka shapumbiwa opo wu longekidhe oshikunino. Oshikunino osha pumbwa uuhoho nosha pumbwa wo omeya, okutekela iimeno.

Aantu mboka ye li komikunda, no yena iinamwenyo momagumbo gawo, ngaashi oongombe niikombo noondoongi, oha yi pumbwa oku silwa oshimpwiyu. Ano ohayi pumbwa oku landulwa, ano oku lithwa una tayi ka napa, opo yaa haye momapya gaantu.

Molwa ehumo komeho nena aantu oyendji itaya mono iilonga oshoka iilonga mbyoka yina okukala ya longwa kaantu koonyala otayi longwa po komashina.

Omavi nago ogapumba onkene aanafalama mboka aanene oya landa omashina, ngoka haga sile iimeno oshimpwiyu okuza kombuto sigo oompoka tashi kahulila.

Iimuna ngaashi oondoongi osho woo oonani odho dhali hadhi kutilwa kiipululo ethimbo djonale, ihe nomo nena opuna woo oombinga ndhoka dha Namibia aantu haya longitha natango iimuna mbyoka ngele taya pulula omapya gawo.

Oondjuhwa ihadhi vulu naana okulala pevi nongele owa adha ondjuhwa tayi lala pevi uuna ya langela nenge yi na uuyuhwena, ondjuhwa uuna ya koko oyi hole okulala ya londa.